tee basera beetto ikkitto beettu quuphunnina maalunni loonsoonni sagale itara cu'mire nooha ikkanna, tini sagaleno lowontanni biifadote ,albasiinnino chipise wodhe no.

Rainse cuukkame baadiyyete quursinoonni hoginni ka niro hala ladu xiltira worre seekkine woy hayishshi noonni anganni intanni Rainse cuukkame baadiyyete quursinoonni hoginni ka niro.

Tinni intanni sagale ikitanna tenne sagale su'mi maatiro kuli? Tenne sagalera qaamatto asinne horoonsi'nonniri maatiro mitu mitunku kiirte xawise kuli?

Badillichonna baara widi haqqe gufo Gorontete foonchi foonchinna qarqaru baattote ofolla qarqarira afamannori gari maala linanniho babbaxxitino gaxigalla afantanno Badillichonna baara.

Macciishshanna Coyi ra Woshsho su mi yaa mittu manchi Coyi ra woy manchora anna annaho woy ama amatenna mitturichira gobbate w k l Macciishshanna Coyi ra.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori intannireetinso maati mayiini loonsoonnireetikka ? mama fulanno gideeti

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno intanni sagale murre worornniti hababbete yinanniti leeltanni nooe

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate sagalete mini egenshshiishi leellannoe

Mannu sagale saga'lanni ikko wole horono horonsiranni marre yanna saysanno base togootta mannu duuchawa fane loosiranna anfanni baseno injitinotta ikka noose.

mannu addi addi ogimmanni loosannori giddo kuula buure mitto sona kalaqannoha ikkanna tinino beettote suude noo garinni loonse bunu yanna kullanniwaati

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Mini sooffa, mini gidoonni karoonni minxaafenna minxaafete aana noo waa anganniricho, kuriu gamba yite mini gidooni horonsi'nanireet, koniranno minu biife leelano

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? kuri maricho udidhe hadhanni nooreti?

raga Ooso Sase Asso Asso Sase Ooso raga raga higgeenna Gonnami galte Faayyonna Doogiso galte Idaayya xaade hasaawanno Faayyo Idaayya !

Meentu gambo, tini meenitu gambo ikkinorich heerenna hasawaho woyi mite kaalotte woyi roso uuyitanno uurinsha gamba asite rossisanore labanotta biuxxissano

konne darga rosu mineeti yine woshhsineemmoha ikkanna, kuni dargino rosanno rosse ka'e fulte gobbaanni godo'litanni nooha ikkanna, mineno biifinse loonsoonniho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori bisoho buudhinayiire ikkanna. maati yinanni su'masi?

Deerunni ijjaaroonni ijjaara, kone ijjaara manu umisininna mootumma uminsa loosirra woyi babaxinno looso loosirate biiro asidhe ofoollate horonsidhanno konenno adi afirichini minanni

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Kuni mannich la'nemo uure nootana leelanta seekine bunxumoro odoo anni noota la'nemo qoleno insa kiiro sase u're noore lan'enoti hexenani

Bisoho riqinnanni qiwatta duucha no mite albaho fulanore hooltanote mite mite albu moole ba"anokki gede kaa'littanote mite mite umu dananchi tatae ba"anokki gede assittanote.

duuchu dani footo gamba assine mitteenni duuchare kultannota worroonnite giddo mereeronsa amaaru afiinni borreessinoonni borro no footono kiirose shoolete yaate

kuni dargi sidamu qoqqowi hawasi quchumi giddo afamanno. hattonni sidamaho diru soorro ayani fichee cambalaala ayirinsanni. lowonta biifadonna injiino dargati.

Gashaamanna gashaana woyi mini miila yine woshineeemori kuri gashaama gashanisera angate waa wortani afantanoha ikana misilete aana leeltano yaateni kuleemo.

taino birra ikko addi addi udunni tairo xaadisate horoonsi'nanni pilastereti. pilastere lowo horo uyitanno. hattonni bikkamino womaashinni bainore hidhine bainore biddi assa dandinanni.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate tini agattote yaate

tinni misele maa lelishanote? manu maa lawanoho? manu mayi gido no manu urenso offole no ?manu umoho maa wodhino? manu udune hittoha uudirino

Sidaamu gashshaano muli barri kawa eella ollu baalunku geeshsha dirite towaanyo assittano gari horo baxisanoho ikkino daafira insa irkisa noonke baalinke.

Kunni uduunichi mannu goowaho wodhano seesu uduuneeti. Konne uduunicho mannu woxunni helidhe wodhano. Konne uduunicho goowaho calla wodhate ikikinni angatenna macate wodhinnanni.

mannu arrishsho caalle buna aganno darga lawannhu kuni mamiicho noohokka? kuni kurse feyaanni leellannohu maa uddire nooho? tini kurse mayiinni loonsoonnite?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

mitte quchumu giddo noo basera kolishsho base aana jawa hogowo hogowe haranni noohu hogowi kameeli no badhesiinni hige jawu hijaari no

seennu yannate faashinete gede asse albinsara addi addire buudhe suudensanna xummensa soorre no yaate koyeeno baqqala kuula afirinore buudhite noota anfannite

Koowechno addi addi manni dadaluu bayichoo nootana mittenni urinoo manni noo tanna kunii maninno mallu dunna malla hiirani nootana addi addini woronnita lellishano

tinimisile maa xawisano? tini silipere dana hitote? ise alba hika hige no?ise mayi aana no isera woroseni marichi note? lamenti umo hikka hige no?

Konni daafira ooso umunnino Danchaho hanni tenne xa mono ikko gaamotenni addi addi godo le dawarate qixxaabbe umo aantetenna godo litanno Konni.

Kuni misilete la'neemohu, siwilunni loonsanniha minu waalicho ikkasi xawisano kunino manu mine mi'nano woyite deerisinni waalicho loosisiranno koneno haquninna siwilunn

Huni misilete aana leelani noohu sidaamu afii maxaafa sayiki kifileha ikase leelshanota misilete aana leelishanota egenshshiishu gede asite leelishani no.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro qeexa'lanni noo sidaamu manni leelanoe.

Mannu duuchu ganba yee ofolle insano mitte hajo aana ofollino manna lawe dadillaamo ikkinohu noota anfanniho mittu adawu agaraano lawe uurre no

Kuni kaayiini lekhate wodhinano uduunichcho ikkana konne uduunnichono qodunni loonsaniha ikkana konni uduunicho danino lame ikkanna isino kolisshona duumoho qoleno Konni uduunnichi horo maatiro kuli?

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro baadiyeette baattora haqqenna, weesse, garaamme nna ilaalame baatto noota xawisanno.

Sidaamu budi daganna dagoomitete giddo woyi sidaamu woggana seeru giddo calla horonsinaniho yinani tini misilete leelitani nooti budu uduune udidhe no.

Tini misilete aana leeltani nooti xeenadaame yinaniti manaho xagate horonisinaniti duucha horora xagicho ikasini kaaloshe asanota leelishanno yaate yinanita buunxoomo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate beetto albaho dadhitinojhu maati

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro dikkotte gudummaallira mannu hasiisisire adhe, mittu umoho duqqe haranni affammanno

Bukkichaame biishsha biifado mancho goowaho diigga dirte sidaamu qolo goowaho xaaxidhe xila qoteho wodhite qeexaalu mereero urdubba siqqubba amadde qeexaala shammi assite kaddanni leeltanno.

Kuni mati yiinumoro lekate wodhinani caama woyi kooate ikase bunxana iseno qolite danase qofe waajo ikinota bunxe afa dandinemo yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro uduunne gophinanni maashshinne ikkasse xawissanno.

Dikkote harira sutote hiranni uduune, kini uduunni mani hidhe deerisiha udiranno, konira udano manchi beetira lowo horo uyiitano yine hendanni

Muro addi addi horo uyiitanno uyiitanno horo giddo babbaxino garinni adddi addi dikkora ahiqinshe addi addi e'o afirate lowo horo uyiitanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Minu aanna irikkidhe nootti maati? Mayiinni loosanttanno?

kuni gidi gaashete yinanni gide ikkanna, manchi beetti hurbaatimmate horonsiranno. hattono baatto loonse winxeenna fultannota ikkitanna gummaseno shiimmaaddate yaate ?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote kalaqonna qooxeessano lellishshannoti leltanno

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro roso rosanni noo rosaano leeltanni nooe.

Laalo uyiitano horo addi addite uyiitanno horono babbaxitino sagale gidsose afamate hakiini sa'eno addi addi baadi xaagano giddosi leelate lowo horo uyiitanno

duuchu manni duunamme mitte shiima doogora cifamanni haranni nooha ikanna tenne doogoranno mulenni shiimaadu qoriqorotenni minooni Minna afantanno tenne minaranno alibaani manootu dada'litanni afanitanno.

mineegisse assite naggi Qaale woshshitanni mineegisse assite naggi Qaale Qaale naggi assite mineegisse woshshitanni qachise manchowa martanno Dureette Agarre ooso !

Kunni mannu dikirano dargaati. Konne darga addi addi danni muronna laallo heedhanna tenne muro woyi laalo Manu saantetenni hidhe horoonsirano.

Woganke yaa mayaate mitte woga leelishannori maati wogate giddo afamanori addi addi budi maati mitte woga wole wogawiini badanoseri maati

Tini misilete aana leeltano qiwaate woyi buliniha ikiro riqinani qiwaate mamoote riqinanni mama afinani me`e biraat mayini loonsani yite hedato?

Muuziiqa muuziiqu uduunni duucha ikkiha nafa ikkirono gitaare muuziiqu uduunni giddonni mittete yaate ane gitaare godo'la lowo geeshsha baxisannoe yaate

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile buna agara ofolle noohana bunna uyitanno mancho xawissanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno kowiicho tombolla duunne worroonni mini lellanno

Kowichoo noo baserra lanemohunoo addi addi shaqaxxu dunna ekitanna tinnino addi addi hooro uytannota ikkitanna tiinino manchhoho lowo horro uyitannota xawissano.

mininna dubbu saada nooha ikkanna mini saada ikkinohu su'masi woshichoho yinannihu minenna gibbe agarannohu danasi duumonna waajjo afirinohu goxe noota nafanniho yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Kuni loosino qeecha uyneenna loossannoha Misile Harrichu gaarera jilba saino hogowo hogobbe wolqansa aleenni xiibbanni quxxi yitanni ikkikkinni baxillunni assitannoho ooso Korkaatuno qeecha adhite loossannokkihu dirinsa loosoho iillinnokkihuraati.

Kuni uduunichi aano horo addinta lowote aano horo babbaxino garibni minu aana addi addi qalame buurate giddosi babbxitino horo aanno

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro gereewu mitto bayiichcho duunnaminnohu danna baruudu woy kolishshu waajjo, duummu waajjo afirinnori leelanno.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

tenne basera adawu agaraano mittimmatenni gamba yite gamboshshe assidhanni nooha ikkanna, hattono lame seenni waajjo habashu uddano uddirinori daabbonna buna qixxeesse ofolle nooreeti.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro roresiti wayi haalaandette worroonnihu leelanno.

Kunni illete leelani noohu beettu atikilitete kaashshorra waa tuubbote ga'nanni no. Hakiino sa'eena ise su'mse xaaxamino shaana woyi xiqile goomenete yinnanni

Kuni biifadu gallanni mine ikkanna gibete giddonni noo nafari gudisire shakilunni loosaminno minuno hatto masikotta hincilaallotenni loonsonnite minunno lowo kaajjaddu udunnichinni loosaminnoho.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro uduunneho ga'ninnanni shittoti tinni yaatte

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Kuni lelano udunichi computeret yinanita ikitana tini computerno babatitino horrora horronisinanniha ikanano lawishaho babatitino oddoba gidose borressine amdate horonisinanni udunichoti

shiima biifanoha galanni minne ikanna kunni minnino e'nanniwa xulotte shoole darajja afirinno hakininno sa'e hakunni darajji mulu haanju biifanno awawi leelanno.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile waa fincinanni tuubbooti tinino lowo horo afidhino.

wixirino gidi iilenna mixxanni afamanno mannati. kuni manni wixirino gide mixxe ogoroho woxxe gootarara minira massiranni no. hatonni loonsiro jawa guma adhinanni.

Tenne hoowete gidoonni hajaba haqe nooti leeltano. Kunni hoowete waalchi hala'lado kaameela eessano geeshiho. Konni waalchira albaanni caabicho usuranni haqe no.

Kuni mati yinumoha ikiro gashe ganan moo manna la'nemo yaate iseno gumana darose woyi huwata dandinemo yaate qoleno hatoti yinemo maati

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori huuro aannoho mooziqu uduunneeti gitaarete tini

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro manchu geerichu sidaamunniha buddu uudunne seeke udirre nafaraasi biiffe offolle noohu leelanno

jawu hijaarira biifanno garinni loonsoonnihura mitte seennenna qaaqquulle akkammanni base ikkitinota kulanno sumuda iimaho worre lamu dani borronni borreessinoonniho yaate

Minu addi addi horo aano aano horo giddo manu miteeni ganba yee heerate, babbaxitino addi addi mini saada heerate lowo horo aanno

Tini misile xawissannohu culunqa mudhinannire, fanaasicho amaxxinannitanna alba fii'nannita haarinoha mitto wedellicha, wedellichu uddirinota duume qodhano, barro aaniidi uddanonna kinnate gedeere siqqotenni gongo'minshanni godo'linanni godo'le godo'litanno ooso xawissanno

Gagalattote basera waayi garbi hundanni mannu marre duuname hakko mimitu ledo hedo sooriranni affamano mitu qulxume woshaxani no gede buuxoommo lae.

Mite xiinxallaano suwise nabbawa xawissannohu shiqqino mitii minikkinni rahotenninna shotu garinni borreessate budi hajubbara lowota jaatanaanbikkinni nabbawate Mite xiinxallaano suwise.

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? tini saada mamira gannanni hee'noonniho dana hiito saadaati

Minu giddo woyi jawu alilicho loonsonni hijaari giddo ale hige woyi woro hinge lekkate hara gatisate yine xawabbu wolqanni dukke hadhe hadhanotta lifite yinannitta loonsonnite.

Kalaqamunni noo baattora dubbunna haanja muro jawa noowa Seeddaannanna jajjabbu haqqe noowa widoonni hige jawu ilaali aana haanja muro leeltanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tenne basera afantino gashshaanonna annuwaho yine woshshinanni manni giddo mitto ikkinohu su'masino abirihaami maarshaalo yinannihu biife uddire ofolle footo ka'anni no.

Aye woteno Loonseemmo rosiisidhanna addinni Loossinanni kifile roso loossanna wirrijjantanno rosaanora lamenta qotanna baychoho kaa lo assate kaayyo uytanno Aye.

Maate ikkitto dagate giddoni file gamba assinonni manna ikko badooshu dinonsa bude daganiha leelishshate yite waaga baattani baxile rosiisani daafurtanni no mannati.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

duuchu dani maxaaffa noote giddo manchu giwirinnu looso handatenni loosanna kayiinsoonni misile worre worosiinni jawa borro borreessine alenna woro haanju kuulinni loonsoonniho yaate

Aliidose haanja hala'lado darcho afi'rino haanja muro ikkite giddooydose woy rumushshose woy ha'michose duumo ikkinoti ha'michose mannu sagalimmate ho'roonsirate kaa'litanno murooti.

muronna laalotenni afi'nanniri giddo dancha gede laaltinota loomete laalcho huuncammete aana wortanni noota anga anafanni muleseno darre woroonniti no yaate

Misilete la`nani heenomoti tini badalate yinaniti diru diruni kaasineena ilitanota ikite iilituha ikiro durinsheno ikko ganfeno daamahono daaqine itate horonsi`nani.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro dikkotte gudummaallira woroonnire baalanka leelishshanno yaatte

Rosaano rosu minne rosanno waalchira ofolte booreesidhanni nooha ikanna insa mereerono rosiisaanchu uure no rosaanono rosu mine udano garunni udidhe leeltano.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. Leelanni noo'erri lowo geeshsha biifannoti Ethiophiyu orto dox a'mannote mineeti.

Kuni babaxino danini sagalimate hooronsra dandineemoreeti insano tenne missile aana leelanori mati yiinumoro duumu shunkurti, muuze, buurtukaane dinnichunaa ququmashu shaanni afamano?

Kuni lan'enoti biffado ikitino beeto lanemoha ikan qoleno budu udune udidhe biifenna sese ofolite nootana sidamuniha budu udune udirase bundhani?

kuni alenni lelano bachi maa lawano yiinumoro. kuni bayichu baadiyelawano hakono gide winxonni gidu mattiya yinumoro hayixeho mereroho doqoteni bandonnidoqote gidonni qoleno gide lonsoni.

Mite halalado hoowe gidoonni qinessinonninna hurbaxinanni woyi buna anganni basse labanno tini basse lowo geesha halalado ikkasenni ka'nohuni wole horono aa danditanno

tini aleni leltsno misole maati yinumoro. tini mancho calichose uriite seeda udaano udiidhe noo. uddanoseno lanente anganni amaade gooti asite noo. qolte ise badhe hige la"anni noo.

Quchumu giddoti jawu hijaari hundanni bebbenke loosu dana kalanqonni sagalete mine hattono intanninna anganniri heerano mine hattono gobba waalchoho beetto iibbinore wodhittanoti no.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno danchate baxissinoena

lawishshu garinni Qoonqote duu rama qaalu kaimira duu rantino qoonqo amaddino qaalla didagganno lawishshu garinni Qoonqote lawishshu garinni Qoonqote duu.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera sagalete mine ittara albaanni babbaxxino sagalete dana, buddeena maala, agatto gujuujjete wodhite noota beettonna woleno mine ofolle noommanna xawissanno.

addi addi giwirinnu laalchi giddo dancha gede biiffe laalte gummase uyiitinota darchose haanja daraarchose waajjo gumase waajjo ikkitinota anfannite yaate

Tenne miisilera noohu addi addi laalchotti ellete laananwete loownta baaxisanoho kunni dadallu duuni loowonta maanchoo hasisannota addi addi miina haatono borro nootano xawisano.

agattote dani giddo gaamantannoti tini kuuli yine woshshinanni agatto ikkitanna, tenne agattohu daniseno bullaho ise worroonni uduunnichi aaniidosi hanjaho yaate.

Haaro fa'nooni doogo, doogo manchi beetira lowo horo uyitano, doogo hooguha ikkiro manu noowinni wolewa hara didandano korikaatuno loosirino woxe diko adhe harate kaamelu hasisano

mine horonsi'nanni uduunni giddo mitte ikkitinoti televizhiinete siriccite diishete wiinni haadhe televizhineete ledo xaadissanno shiwo qansannitinna addi addi chanaale giddose worre la'nannite

Kuni la'nanni meenti woyi seenni budu uduu'ne udire dibe anga'nsa amade gananni haggire'sa xawisanna la'nanni, kurino mito ayanna ayiirisanni no yaa dandinanni

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kuru sasunku su'mi maa maati?

haqichote aanna afamanohu pappayu baalunku leinnoha cala ikikinni mittu mittu dileinoho yaate konne pappayano horosi'nanihu sagalimate ikanni babaxitino juice loosateno horoonsi'nanni.

Kuni buusaho yinaniha ikana isino siwilu loonsoniho insano waajo qofe udune udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno mancho silke horooonsidhanni ulla ofolte nooti lame leeltanni nooe

Kunni wedellicho beetoti kunni beetti umo aliido worre eelido kayiini peede mudhe no hakiino sa'eena goowu aana kirre masiqalu ledo wodhe no.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti tini elekitiroonkisete

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Koatte danna hiittootteya? Mayi aanna noo? ise badheenni hige noori maatti?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kalaqonna qooxeessa lawannorichi maati wayi hiitooho

Tene sagale beyayinetehonna minchetete yinnanni, tene sagaleno biifino garinni loonse ittate sayinete wore intara alibanni sayinsonitta ikkite itamate shiqino yaa dandinanni

Kifilete giddo rosu koo tee mereersinoha assate konni woroonni noore bade afe loosu aana hosiisa hasiissanno Kifilete giddo rosu koo tee mereersinoha.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

manchu beeti wole mashinnuba horonisirikinni angasi cala horoonsiratenni bushsha haare liise ka'eenitinni togo biifanno midaanuwa, jawanuwa hatonno mixashuwa loosa dandaano.

Poletiku hajora hasaawaho xaadano woyte mannu togo ikke ofollenna mitu lamu kae hasaawu umo fane mannaho doogo ku'lanna ha'nanni doogoti hedo taashine.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro baatto giddonni hige giira daaqisinno kinchchi wiliillanni leelanno.

Haanja haqqe doogote qaccera biinffilleho kayinsoonni. Haqqe dancha gede dubbite biifisse no. Badheenni jawu ijaari loonse gundoonnikkiti hattono mulesi silkubba wortanni suuqqa doogote mereero kaameella leeltanno.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Mitteenni sagale huribaxanni noo manna woyi ittani noo mana leellishanno, kuni mani sagale shiqinshoonitta ittanni afamanno, shiqinshoni sagale beyayinete woyi dinichu woxi labanno

Looseemma Kifilete giddo addi addi mitiimma noonsa Qarqaru Co imma heedhuro kaa linsa Looseemma Kifilete giddo Looseemma Kifilete giddo addi.

Konne bayicho kalaqonna qooxeessaho yine woshshinanni bayicho ikkanna, kowiichono lowo hayisso fulte nooha ikkanna, hattono boode haqqe noo baseeti, hattono shiima weeseno leeltanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate haqqe murtanno maashshineeti tini.

babbaxxitino sokka sayiissannote giddo mitte maxaafate kunino gazeexu aana amaaru afiinnni borreessine umoonni haanju kuuliinni borreessine xuruurano worre hee'noonniha ikkasi anfanniho

Jajjabbu manni amuwa ikkinohu sase amuwi noowa badheenni hige qaaqquullu duuchu noowaati badheenni hige minu sidaanchu no weeseno minu mule no

tinni misile maa xawisano? beetu maa la"anino? maa udire uure no?leekate maa wodhino? alba hika hige uure no?bonu gido haranohu mati? danna hitoho?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini mammichi yuniveristeti maa assinannite huxxu mayinni qixeessinoonniho

Tenne basera leelano mini addi addi garinni loonsooniho isi giddo addi addi maate miteeni ganbba yite heedhano koni daafira lowo horo aanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro danna boora, hojja harancho, buuda alibaho afirinorichi uure noo

tini aleenni leelitannoti addi addi odoo maccishinanni raadoneti. tini raadone mitto darga ofoline gobbate odoo injanno garinni maccishinanni gede kaalitanno.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro bunna gafi'nanni jawanni shae loonse woroonnihu aanna noohu leelanno

Konne mine minooni gari hiitooho isi giddo leelano addi addi uduunu dani leelishanori maati konni mini aana burooni qalame hiitoote

Kuni mati yinumoha ikiro Kuni rich intani sagale woyi sagali an sagale ikitana iseno giduni loonsonita ikase bunxemoha ikinota la'nemo

tini misile maa xawisano? kunni minu hitoho? minu anna marichi no?borro hati mayitawote? minu gidoni marchi fulanni no? walchu hala'linyi mageshiho? walchu mulle marichi no?

Xaa yannara kuri giddonni mitu mitu kayinni addi addi korkaatinni ajanni Niwaawete giddonni fultino qara dayno Xaa yannara kuri Xaa.

addi addi borrotenna misile loosate horonsi'nanni uduunni giddo shoolericho fushshine worroonihanna ko'onne giddo ashshange worrooniho balanka waajjurichi aana worre hee'noonni yaate

kuri leelitanno mannoti polisete. babbaxxitinno haja daafira gamba yite hasaawu batalara afantanno. loosinsa ayimma leellishanno qodho qodhite hasaawa danchu garinni macciishate afantanno.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori habaabete yiniro aannonketi horosi maati? iso mannunso saada ittanno woy horoonsidhanno?

qu'nqumado Shaana, manu shaana dikkite ikko babaxino bassera hiratenna hidhate aanna hosiisano konirano qu'nqumadi shaanna qaamatotte ikko babaxinorichini qaamate horonsinanni.

Kuni mati yinumo ha ikiro babaxino daninina shiqano labalu udirano udune woyi udano ikase bunxemoha ikana isino danase biifaletete yaate

mitte quchumu base giddo doogote mule noo basera jootoonete godo'le godo'litanni nooti lame ooso no albansaanninna badhensaanni duuchu manni haranninna higanni no

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro biifannohu minu nna midaadoho haqqe nootti leelittanno yaatte

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro qaqullu roso jeefisseenna maassiinsanni hee'noonninsa

Dubbu addi addi horo afirinoho dubbu aano kaa'lo giddo addi additidubbu saada heerate lowo kaa'lo aanno konne dubbo seekine ba'anokki gede agara hasiissnonoke

Kuni mati yinumoha ikiro sese bife budu udune udixe urite noota la'nemo qoleno hamata manni baxesen nootano buuxa dandinemo yaate

mannu addi addi dani looso loosannohu giddo daddalu mitto ikkanna kowiichono duuchu dani uduunne sunteenna worosiinni mannu doodhanni noohanna caabbichu shiwo no yate

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro beettoho aliidi di leellanno nna lekkasinna wodhinno koatte calla leelittanno.

doogote aanna shiimada madabarara worre salaaxa, loomenna qarre ganne worooniti leelitannoha ikanna kuri kawichinni hidhinne ka'neentinni minne masi'ne qixeesi'ne ita dandiinanni.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini mayi sagaeeti qixxeessinohu ayeti aanna maati dana

Doorronni haqqinni mitto murranni hincilaallisanna albira higge sufantanno murroonni haqqa iibadu siwiilinni gede assa hasiissannonke Doorronni haqqinni mitto murranni hincilaallisanna.

Kowicho leellanno manni roso ikko babbaxinore reose gude jeefisihu gedensanni, gudinnota korkata assatenni maassote uddano uddire massamanni afamano. kuni massama manni mekki digree mannat?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni leelawonkeri maati? danazi hiroho? maaho hoeonsi'nani? isi mayi gido no?

Tene yannara hamatu kaameeli gari loosamanni daani no kunino albaani lamba aganohu callu heeranna la'nanni xa kayinni elekitironkisete wolqanni charge assinenna loossanohu no.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini amma'note uurrinshshuwa mereero noohu mannu lellanni nooe

amma'nonsa garinni mannu baalu waajjo uddano uddire leelanni nooha ikkanna, kuni mannirano badheenni hige topiyu baanderino leelanni afamanno yaate .

Sase meento kuri sase meentino lamme jaanxila amaxenna mitte amaxitukini insa ledo hadhani noota misilete aana lae xawishsha oomoha ikano.

Mitte beeto macate buticho qasidhinoti angaseni baqaalaho muuzete qosha amaxite no laayinki misilera kayiini angateni muuzete qosha calla amade leelishani no.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile bunu hattono babbaxxinore afi'neemmo baseeti.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera haqqunni huxxinoonni huxxa, hoowe giddoonni noo mine, haqqichonna gobaanni noota bushshu doogo xawissanno.

Konni daafira gute Hattono Nezerlaandete yinanni gobbara goxinowiinni ka anni roso jawaantete alamete deerrinni assinonni heewora qeele ha runsi Konni daafira gute.

kuni beetti giwirinna loosanni nooha ikkanna, kuni giwirinnu dani qunqumado shaana kayiinsoonnihura waa iillishshanni woy wa hayikkisanni nooha ikkanna, shaanuno lowo geeshsha biifino.

Konni daafira qamade hayxe badala babbaxxitino sagale yanna yannatenni Misile Addi addi sagale dana saga la noonke Konni daafira qamade hayxe.

konne bayicho kalaqonna qooxeessa ikkanna, kuni qooxeessi'no alichu qooxeessa lawannoha ikkanna, kuni qooxeessi'ra kayiinsoonni charra fulte leeltanno. hattono lowo hayisso fultinokki baseeti.

Kunni dargi caabichu beehaminni dargaati. Konne darga jawa caabichu wolqa duuchu ragira hige beehantino dargaati. Konne darga Manu iko wolu kalaqami lowo qoropho assa hasiisano.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro maashshinne tinni hasi'noonnire daaqinannitta ikkasse leelishshannonke

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro quchummu giddo booharatte loonsoonniri konni garinni affammanno

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho mayra biifinse hee'oonnikka muziiqu uduunni maa assannohoikka

Hatte Hatte yannara doogo heedheenna kuni coy dilawannoe yii galashshi Yoommoti iillitino daafira maricho agartinanni galdo laga care dodde yiinsa !

Kunni manni baadiyete qarqarira heerano manaati. Konni maniti udiransa gari afaarete manniho. Kunni manni angansa waa wodhinanni hayilaandenna siqo Amade no.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile motoretenna motore ooffaanno noo mannaati.

Meeya beetto sidaamu budu uddano uddidhe umo shurrubba amaxxite goowaho ikkito hattenera fajjinoonniha fajjote woraqata wodhite badheseenni xeertidhe lamu labballi agarteenna noote.

Mannu kiiro yanna yannatenni lexxate ledo amadantinoti alamete aana lowo soorro Misile Faafirikunni fultanno wiliile leeltanno Mannu kiiro yanna yannatenni.

Wayi qacera offole gangalatanni alibani koka lasilasa wodhenna mitu kayini angasinni amade aganii afamanno kuni wayi qacce gangalantanni darigi lowontanni baxisano

Tini misilete la'neemoti biirote gido no kompuuterete hornsinnanni hajo leelishanoha ikkanna komputere manchu eggenonni horonsi'nanite koninino lowo kaa'lo uyyitanota qaanganni

Xaa misillera nootti mayitta ekkitana esenno wedelchoote tiini bettono shamizee giidoni anna kolle hanjaa jakettana haranchoo gurdee uudrino gedenna seduu umi nooseta xawisanno.

tenne basera lowo mixashshubba uulla duu'noonniti nooha ikkanna, tini mixashshono sagale ra'isirate hattono buna xoxxisi'rate hattono babbaxxitino horo uytannonke yine woshshi'neemmo.

Kunni illete leelani noohu manchi beeti lekaati iseño miyaa beettoti qodhite nooti haanja bolaaleti wodhite noohu waajo caamati caamu aana lamu Dani xuruuri noosi.

Sidaamu daga dagoomuna balcoomu mininna qoqowu sooreesa ikinohu kalaa desti ledamohu sidaamaho lophonna latishaho lowo sharro asinohu budu uduune udire no yaate.

kuuri misillete Anna lellitanonkerre adawu agaranno yinnare ikana dagate gallabbo agaritanore ikkite lellitanno! lawishaho mannu mannu ledo giwamanokki gede agaritanno.

Godo'le kuri mitteenni gamba yite hagiidhitanni afantanno wedelli lekkate kaase godo'lite waanca kayisse hagiirrensa dagate xawo leellishshanni afantanni nooreeti yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manoottu mayi mule offolitte noo? insara woroo hige ofolinno qaaqi maa loosanni noo?

Tophiyu daga gamba yite noowa lawano kawichira daggukki gatino dagoomi nooha dilawinoe sidaamu woliyatu hadiyu kambatu silxe halabbu oromo amaru baallunku no.

Kunni ama'note mineeti. Ama'note mine lowo manna ikikinni lamu manni calu no. Konni mannira albansaanni hige muuziiqa godo'lanni noo beeti no.

Adhannohunna adhantannoti adhamansa barra mitteenni ikke adhamansa daafira hagiirrensa beeqqanno barranna mittowa hige heera hanafanno barta ikkinota buuxisanno baseeti yaate.

duuchu dani saada heedhannoha ikkanna dubbu saada giddo gaamantannoti wayee giddo heedhannoti su'mase roo"ete yinanniti kiirose sase ikkite nooti no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Beettu maa udirre mayi aanna uure nooho?

Egeshiishu addi addi horo aanno egeshiishu aanno horo giddo addi addiri hakko giddo heeranore seekine afata lowo horo babbxitinota aanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Konne darga addi addi garinni loonsooni biirra leeltaanno ise noo mini aanna addi addi horo uyiitanno qalame buurre heenoonita kultanno

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni manni maa assanni nooho minu me'eho noohu mannu ofollinohu maa hasaawannati

Bunu siina duuchu daniti xoxorame no insano haanja duume awawame no buna ganfanni jawani kuni qucu'mi yiinohu kasano afirino buna cocoise fushano udunino noosiho.

Tini iilete leelitanni nooti quchumu giddo leelitano kobilisitonete iserra ka'aani haamata haqqe no ise loonsonihu shoole midaado afirino kinchiniiti ise afantanohu layiinki doogo aanati.

kuni misilete aana la, nemohu itoyipiyu daga gashinoha ikkana dagankera batinye lopho abino dagano danchu garini gashshino lawishshaho kolideri limate loosino.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori murotenni afi'nanni laalcho ikkanna intiro lowo geeshsha coommannoreeti.

ayeeti tenne Lowo geeshsha danchu garinni qoonqote tuqqo xaadise qaale suwise loonsoommo ayeeti ayeeti tenne Lowo geeshsha danchu garinni qoonqote.

duuchu daninni seesa seesiinsanni hayyo giddo togo assine minu giddo noota anpuulle biifinse loonsoonni duumu kuulinni biiffanno gede assine worroonnite

Giddodi hoowe hala'lado biifinote baseno rosu mine woyi fayyimmate hoowe giddoni ikka dandaano mannu ollunihu kayinni mayra marre tude nooro anfoniri miturino dino xaa geeshsha.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitte ikkitinoti baabba itiyophiyu peresidaantitte ikkite loosse sa'inoti shaete fulte sokka sayiissanni no mulese siccu gobbannihu no

Waajjuullenna duummaadda mannu loosino ufuuffa boorre gamba assine biifaare kalanqe baxillaancho hedeelcho adhamattae yine xa'mi'nara seesiinsoonni darganna faranjete afiinni borreessantino boorro.

Sidaamu dagoomu dagana qoqowu sidaamu bude ikinohu sidaamaho diru sooro ayaana diruni ayirinsanihura qollo wonqqo baalu budu uduune udidhe leeltano.

Shiimu minni alibaani weese afantanoha ikanna minnunihu walichuna masikootuwa fanante afantanno tenne fanantino masikootuwa widoonni higge dancha dancha ayare e'ara dandiitanno.

kuni huuro aanno uduunnichooti woy muziiqu uduunneeti yaate maga'nateno sirbu yannarano lowo owaante aannoho sasercho lawannoho kayi mittoho isi yaate

Konne darga leeltanno addi addi daddalu uduunicho worooni base leelishanori addi addi daddalu uduunixhi noota bande afate lowo horo kultanno

Tini x malati'ni loonsoniti duuchu garini la' a dandinanni, lawishaho tini titerete applikeshine teneni riqimbooni, hakininno sa'e tini la'neemoti x rossanote dawara hooguro gananite

Sagale wodhine woroni giira iibbinshe bushine hatera waasa woyi wole sagale timma labbinore rainse intanni mini uduunchoti kuni wo'mawa mannu mite hororalla horonsirano.

Addis Ababu univerisite furichoti Tene furicho lonsoonihu kinchuni arimatuninna ambo kinchiniiti uyiitano horro mayiini univerisite e'ano rosaano e'aninna fulitani horonsidhanno.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Kuri lanemori rossanona rosissancho ikana tini rossano lowonitanni Dani hi akattinni rosanina rosisachonisa lowonittani harunisitanni lelelitanoreti kuuri rossanono gaa goba gashshitanoreti.

tenne baseraa lanemmohu jajuu noota lelishanno misiletti tiinino jawaa baserra winxonniha hanjaa wixaa lelishanno hattono huxuuni huxinnontana qachetenno hanjuu lalchii noota xawishaa annonkee.

Aantete wolu seenninte gede Beeggituno minira higatenni iillitasera dandiitanno minira higa hasidhe wodanisenni halcha Aantete wolu seenninte gede Beeggituno minira.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate maate mannu oosonna ama gamba yee nooti leeltanni nooe

Qoleno tenne hee noommo yannara meyatinna labbaahu roso rosate sayinsete xiinxallo assate daddalo dadda late gashshooteho dooramatenna doorate hattono wole addi addi loossara taalo beeqqo assitanna wodanchinanni.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mine seedaho wodhinanni uduunnetti kunni baallunku

Rainse fushshinoonni waasa tattayinse maxinenna shiima cuukkame buurisame buuro worre cuukkinanni Rainse fushshinoonni waasa tattayinse maxinenna shiima cuukkame buurisame buuro.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kameelu jawu haanju mulle tirafikenna wolootu manooti duuchu uurite afanitannoha ikanna kuri mereero dana dana haanja kanateera udidhe noo manootinno leelitanno.

dubbu giddo fultanno muro ikkitinoti tini reejjeho yine woshshinannite. kuni reejjino mannu giirate horora horonsirannota ikkinina hakkeeshshiti wole horo noositi dinosi.

Jeefoteno Atoote abbitu Atoote rosu minira hadhannohu lekka woyyaabbeennase mininsara haadhe kaameelaancho doogo amaddeeti Jeefoteno Atoote abbitu Atoote Jeefoteno Atoote.

aleenni noo garinni Addi addi mitiimma noonsa loossanno gede assatenni kaa linsa aleenni noo garinni Addi aleenni noo garinni Addi.

Maxaafate mine Kuni mini duuchu Dani uduuninni woye maxaafa amadano yaate konnira lowo geeshsha hasiisano yaate kunino egeno dikki'nanni mineeti

mannu mine horonsiranno uduunnichi giddo mittu gonxanni daallasati isino biifinse loonse iimmidosiinni uddisiinse qotisira ofollinannirenna seesu uduunne worre hee'noonniho yaate

Kunni minu dancha gedde assine kinchunni huxinoonni lamu deeri fooqeti qoleno e'nani furicho siwiilu furichoti hakiino sa'eena hincilaallote masikote noose.

sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma giddo hawaasi quchumi hunda afamannohu piyaassu olliira noota kameelu doogo lamewa badannoha haanja latishsha danchu garinni lonsoonniho

Mini giddo loosono ikko gobbaaydi looso meyaa labbaahu taalo beeqqo assanno garinni qixxaawino guulchinninna rosu ummanni qineessinoonni Mini giddo loosono.

tini aleni leltano misile matti yiinumoro. kuuni aleni urinohu shoolu manni busu udune wo'ma uedire angansara qalaci amade noo. umonsa bukicha fixite noo.

Kunni illete leelani noohu duuchu Mani shaafetate waasa woyi buurro calla assine cuukinoonni buuru sagale itanni noo manati konne shafeta horonisinannihu.....

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Irko Qaalla woy handaarra garunni nabbawate mommodditanno heedhuro hattenne qaalla woy handaarra hiliddaanna kifillara qoonqote qoonqote tuqqora qaali suudeho beekkanni nabbawisiisi.

Dancha gede biifinse loonsoonni akkawaawera huxxa seekkine huxxinoonniwa noota hawaasi yuniveristte huxxa ikkasi xawissanno seeddanna haqqe mannu kaase fushshinoti no

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera dadaloho muuze duunnoonniti ise no

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Koatte tene koatte roore anga seenu lekera leeltano tini koatte seeneho lekka biifisanota ikitanna seenu calla hidhe horonsirano vede buuxo asinoomo.

Bude budeho yineemmohu baalunku coyra umisiha ikkinohu budu heeranno baalanka looso loosate bude horonsira hasiissanno konni daafira budu danchaho yaate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? kunni maxaaffi amadinno hedo mayiittanote?

tenne mislerra noo batignee ooso roosu anna noori marakantinnota naa rosinnoha gumma afrinootana ballunku dararchoo angatte amaxitnnota xawisannotaana hattono konni kaaenhuni ballunku anna haggiru lellano.

tini misile maa xawisano? kuni kamelu mama ure no? alba hika hige no?mulesi marichi uure no?tini dhoqidhoqe mayi muule uuriteno? badhwseni mayi ure no?

Kunni kalaqonna qooxeessa ikanna konni qooxeesira addi addi intenni muronna wole haqe leeltanoha ikanna intanni murono weesete tenne weesete gido baarzaafete haqe kaansoonnita lae dadiloomo.

Weese addi addi kaa'lo woy horo afidhinote iseno giddosenni addi addi sagale heerate lowo horo uyiitanno konira weese seekine garunni lossa hasiisanno

Hayilandete waa kone hayilandete waa misilete aana leelanoha konne agate horonsinaniha ikanna adi adi baseni ganba aineworoonita misillete aana la`oomo.

Sagale addi addi horo uyiitanno uyiitanno horo giddo addi addi xibba gargarate lowo kaa'lo woy horo uyiitanno aanaho worre heenooni uduunichi lowo horo afirinoho

Tophiyu dage giddo jawa base afidhinoreti kuri gashshaano annuwu lamunku ajinokki diro gashshitino itophiya insawi jaware ronsoommo ninke gedeni ilama.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni buko egemmite noo makeenaati

tenne basera babbaxxitino muronna laalo nooha ikkanna, tini muronna laalo manchi beettira lowo kaa'lo uytannoha ikkanna, tenne laallo giddonni shaanu, awukaado hattono wolootu no.

Tini weese muuzennita ikkitanna tenne muuze kayinsannihu way mule noowa, laggate qooxora nna shaqqado baattora kayinsanni muuzeno manchu beettira lowo horo uyitanno .

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Nabbawa daqiiqa Suwise Nabbawa Looseemmo Macciishsha Woshshonna gutu su ma kayinni Keere Haa ra yitanno umi gufo ani suwise Nabbawa.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

konne darga rosaano roso rosanno darga ikkanna, rosaanono rosinsa mine nooha ikkanna, insanno mimmito labbanno uddano uddidhe nooha ikkanna, mittu qaaqqi oso'lanni no.

Ontikkihu diri geeshsha noo ooso Lawishshaho deerrinsa aliidi looso loosse umi dirimira doyichora rossanni yine uyniro aanansa jaddo iillitanno Ontikkihu.

duucha giwirinnu laalo giddo duumo ha'micho afidhinota amaaru afiinni qeyyisirete yinannita masimarunni dirre loonse worroonnita giddoseno shuqunnoonnita ikkase anfanni yaate

addi addi daninni borreesine egensiinsanni hayyo mitte ikkitinoti fichee yaanno maxaafa iimasi jawu manni ofollinohanna amaarunna sidaamu qaalini borreessinoonniho yaate

rosaano mitteenni ikkite rosu mini giddoonni godo'litanni leeltannoha ikkanna, tini rosaanono mittu dani uddano uddidhe leeltanni no. konne bayiicho rosaano ijaaru aana rossano gede qaaga dandiinanni.

Kuri lanemo mani sanibatu bara kalika ayirisani afanitano manna ikitana mitotu madirake fulite fariso farisidhanni lelitanore ikana mitotu kayinila farisitanni norre machishshitani no.

sumudaho yinannihu mitte gobba woy mitte uurrinshata ayiimasenna hattono mayiimase xawisannoha ikkanna, kuni sumudi maa xawisannoho? hiittee uurinsha leelishannohoro afootto ati?

Roso rosu mine lowo geeshsha biifisa hasiissanno mayra yiniha ikkiro gobba gashshitannori godowa dartannori hattono babbaxxitino egennaammi fultannowa ikkino daafiraati

Baattote ofollonna dhagge yinannihu mulla iimi uullanni ka'ne di"ikkino hate basera mannu loosino dhaggenna kalaqumure xaadisete mannu hatto yaa dandaanohu.

Kunni addi addi culkinni loonsoonni seesaho wodhinnanni uduuneeti. Kone uduune wodhinanni dargi goowaho, maccate, angate qubberanna hattono wolewa seesaho wodhinnanni seesu uduuneeti.

Looso loosoho yaa manchi beetti heeshshosi heerate woxe afirate hakkii saeno duuchante heeshshora looso loosa hasiissanno loosu hoogiro hee'ne dichaallanni

Tini beeto sidaanchote, tene beeto la'ne sidaama ikkase heda dandinanni, korikatuno idirasenni umo amaxitino suudinni hatono goowaho didhitino diiganni bada dandinanni

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro koate lekkate wodhinanniti xarapheezu aana nooti leltannoe

tinni aleni leltanonke misile mayinite yiinumoro. roosu hoowe gidonni noo. insanno dirante urite rosisanonsa hajajo ayirise wayinni angansa hayishidhanni noo. mittu mittu mitudani udano udidhe noo.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

aleeni leltanonke misile matti yinumoro beetu afoho uro annoricho wodhino .midadosini kase godo'litanni noo. isi udirinno udano duuchu danita ikkase leelishano.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro qaaqqullu godo'lannori nna qaaqqo amaxxitte noo mancho misile kaayinse woroonni yaatte

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Tinni minni saada manna lowo horo uyitanoha ikanna tinni ama saa xuudhitanni noonna hige saadatenna miteekite firinxaabe qoxe gantaseka yee dadiloomo.

Albaaho qura diqi'lotenni tadhite kolishshine kicete lee ikkano dira didhitino gari biifano umisiti sokka noosi hattono iso tadhano meentihu dirinsa deerino la'naniho.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate lekkate kaase godo'le leellishshanno

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Kunni muuziiqu uduunni gitaarete yinnanniho. Horosino mannu sirba sibanno yannara horoonsirano. Kunne muuziiqu uduunne rosino manchi calla gannano. Tenne gitaare haqunni loonsanni.

Kunni galano mineti kunni galani mini qoriqorote hoowame no gidosi maate hedhano mininna kiruni galani mini no alibaanni higge shara xaanxoni suuqe leelitano.

addi addiha biifannoha angatenni loonsoonniha minenna hattono biirote wodhinanniha duucha uduunne loonse hirate shiqqi assinoonni baseeti kiirosino duucha ikke no

Kuni koattete dani giddo mitto ikkanna roore woyite mittu darginni wole darga ha'nanni woyite lekkankera babaxitinno gawajjo iillitakki gedenna tini koatteno babaxino uduunnichinni loosantinno.

konne bayicho babbaxxitino dani xagga heedhannoha ikkanna, tenne xaggano baadi xagga yine woshhsi'neemmota ikkitanna, togoo xagga roorenkanni heedhannohu baadiyyete qooxora heedhanno.

Baadiyete manni iko quchumu manni dikotenni addi addi sagale fule hidhano tinni mancho dikote buleenna zayite safarte mannaho dikote hiranni no.

Babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnichooti yineemohu su'misi garinni babbaxxxinohu umisiha ikkinohu umisi loosi heerasir dandaanno konni baalunku uduunnichi horo afirinoho

Tini laalo giddose addi addi horo uyiitanno uyiitanno horo maati yine la'numoro giddose addi addi babbaxitinno sagalimmate ikko giddoae addi addi baadi xagga leelate lowo horo afidhinno